salo kuli nyɛ ban dutam lori zuɣ' saa ka gbabi sori be shɛba yɛla nibali yinsi ka di nyɛmi lori maa anƒɔni nim kuli tabila di kuɣ' li kam be shɛba nyɛla ban pɛli zibila

Niraba ayi n bɛ zuɣu malibu shee yino nyɛla nachimbila ka yino nyɛ ninkurigu ŋun nyɛ ninkurigu maa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka bi zaŋ tanpiɛlli n pobi o nyingoli zaŋ chɛŋ o nyoɣu polo ka ŋun maandi o zabiri maa nyɛ ŋun pili zipiligu

loori din toori tankpaɣu loori din mali nuchee zaŋ goŋ ni loori din gabiri tandi di nyɛla din ku bɛ ziɣi boɣali ni loori nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa kama nyɛ zaɣ dozima

Paɣiba ni dobba nyɛla ban laɣim be jama duu jama duu maa puuni di kama nyɛla zaɣ'piɛlli ka di nyɛla bɛ kuli ʒila kuɣusi din kama nyɛ zaɣ'tankpaɣu zuɣu paɣiba maa shɛba yela neem'piɛla ka shɛba ye neen'dozima.

Namda nim balibu balibu nyɛla din bɛ kpɛ namda nim maa zuɣusaa nyɛla din kama nyɛ balibu balibu shɛŋa kama nyɛla zaɣ dozima ka shɛŋa kama nyɛ zaɣ vakaɣi shɛŋa dina nyɛla zaɣ piɛla tana nyɛla din doya tabili

Gbanpiɛla paɣasara ni dɔbba bi nyɛla ban ʒɛ ziliji teesa ziliji nim maa kuli paaki mi n ʒɛn ʒɛya ka bi kama nyɛ zaɣa piɛlli ni zaɣa ʒee bi nyɛla ban mali zabiri ka bi shɛba yɛ nɛma ka di kama nyɛ zaɣa nuɣusu.

salo nyɛla ban laɣam bɛ palli zuɣu bi nyɛla ban gbubi dapaɣa ka di nyɛla gbanpiɛla bi shab pili zipiliti shab bi pili zipiliti ka di kuli sabi pa dizuɣu kombat infatiritmɛnt no spɛshɛlaiz mɛdisin

Salo nyɛla bani kuli piɛ foli ka foli maa nyɛ dini wɔɣi pam bi shɛba nyɛla bini bɛ nɛɛn wɔɣila ni ka zaŋ yee pɔbirisi n pɔbi bi nangbana shɛba bɛla jinjama ni shɛba bɛla suwɛta nima ni ka bi shɛba kuli nyɛla bani pili zipiliti.

Paɣisara anahi nyɛla ban zaŋ gaɣa m-kpabi bɛ yaansi bɛ nyɛla ban ʒe kom gbuni mɔri nyɛla din kuli pe n-gili kom maa tihi be dini bɛ nyɛla ban bi piri namdanima.

Buɣum nyɛla din di loorinima zaɣ'bihi ni zaɣ'kara zama nyɛla ban tam palli zuɣu tia sa dini ka di nyɛmi loorinima maa shɛŋa nyɛla din toori kom.

salo bɛ duu ŋo ni bi nyɛla dabba paɣa nyɛla ŋun ʒɛ bi tooni ka yɛ neen sabila ka pili zipili sabinli matuuka yiɣirigu din nyɛ zaɣ bilifu ka nyɛ zaɣ piɛlli nyɛla din ʒɛ bi tooni

Salo nyɛla ban be jema duu bɛ nyɛla ban kuli piɛmpe foli ka di nyɛla bɛ zaŋla nyɛpobrisi m pobi sheba be niɛn'piɛla ni ka. sheba be niɛn'chichela ni bɛ sheba kuli nyɛla ban pili zipiliti din nyɛ zaɣa piɛla ka firila nima kuli nyo m be jema duu naa ni.

gbuɣun nyɛŋ mini gbuɣun loɣu nyɛla ban do polo ni gbuɣun nyɛŋ maa ʒɛla zuɣusaa ka gbuɣun loɣu maa ʒɛ zuɣusaa gbuɣun loɣu maa nyɛla ŋun ku yaagi o noli ka gbanpiɛla bin bɛ loori piɛlli puuni ʒɛya n yuundiba